Amajambiya galighano... Bagawagaile, galighano. Gali mu langi eya kinvunvu era ni kanzimyezimye agamye. Gali ghano. Gawagale, obwoojji bwonka, eeh tokoba

Endhuki eri ku kimuli, ekimuli kyenhe kiriku ebumuli byenhe bya kakobe byaba ni mulangi enderu endhuki eriku ebyakyenvu yabaaku nobuswere y'omutwe. Endhuki ghaligho ebyakilagala ebiri agho byonabyoona.

Bunho obwaana buli kuzaana kyeso kya ghansi ku itaka. Akandhi kavaile ekivaalo kya kakobe oghundi kya bululu. Obuyumba buliku edhintu edhighanvu aye nga basereka mwandho ku mwandho. Obuyumba bwa isubi buligho bungyi era eitaka lya kisiitaka.

Gano nhi gano gasolo galighano galiku amaiga, galiku emikila egiriku ebisense ni kulusisi kuliku ebisense, galina amaiga aye ghe gali ku tambulila iruungu, ghabula emiti gyamu giriku amakola ga kilagala.

Agasolo gali kulya eisubi, eisubi lya kilagala. Emiti egiri kumbali ere gyona gya kilagala aye mingi. Agasolo gagherera iilala galiwano gali kughomerwa eisubi Gali ku kavula gavuta gamuna ogusubi gunji.

Banho bali mugusenge oghundhi ali ku kebera bwa idhandhaba bonhabonha ebivalo byeibwe bya bululu. Beteireku ebizibagho ku minhwa nhi ku maiso ebiziyiźa obughuka okuvere...

Dhino emwaani dhoonha dhoonha mmbudu budubudu edhiri okukuba oluleka dha kyenvu. Emiti egye mwaani gya kitakataka aye mwaani edhisinga dhikaali kiilagala ole mwene mbudubudubudu kuzira esobola kunogwa ee.

Kano akamuli kalungi ka kyenvu amakoola gaako ga kiragala. Enduki erikwidha kutolaku mudenene kutwala luuyi. Aye nga akamuli kenhe ka kiragala kabaaku obumuli bwa kyenvu

Gunho musiri gwa bilime, aye ebilime binho bilungi bigimu. Eigulu lyonka lyetangwiile mu langi eya bululu nh'endheru. Guliku amaadhi kuba mugimu bulungi gubonheka bulungi. Era eyagulima mukombe mu biseera eby'omumaiso.

Ononhi afunye ekikonde. Ekikonde kirugavu kungulu munda mulimu lweru lweru aye akiwanike era kuliku engalo itaanu. Mukono mulala gwa funisa ekikonde

Onho maama ayemereire ghano ku kayumba keba tundhiramu ebintu, ayemereire nha kavera keirugavu mungalo. Egomasi erimu ebya kyenvu nhe bya kisitaka ali ghanho bimusobeire.

Mama no mwaana bali kunoga makola ga butungulu, obutungulu bwa kilagala bene bambaire engoye dha kyenvu omulimu langi eya kilagala. Emiti kumbali gya kilagala amakola gagyo n' eitaka lya kitakataka.

Bano bali mu katale. Ono Ali kususa ebidandhali avaire akadhoozi akamyufu ghaigulu era ekiibo kyali ku sukizamu ebidhandhali kya kilagala. Ebyo kulya bingi ndibona abavaire engoye edha pinka ne dha kilagala.

Ebisolo biri sala oluguudo olweitaka kuba oluguudo lwa itaka. Ebisolo biri bisatu birugavu dyodyodo. Kumbali kuliku eisubi lya kiragala ne miti giriku amakoola ga kiragala aye birisala omussanha we guli ku beibbuka

Gunho nhi nh'omutyeere gwe tulya. Guli ghano gwakatoolayo omutyeere gwenhe gwebasa nkani guseseime. Guli ghano guli tandikiriza okuba oti gwa kyenvukyenvu aye nga amakoola ga kiragala. N'omtyeere gwe batwaala basa tufunhe olumego.

Ebizimbe biri wano, ebizimbe bya matafali ga kitakataka. Waliwo abantu, abantu bano abandi bavaire engoye dakiragala, owundi wa bululu eitale owundi kasayi. Abantu bangi bali kusamba itaka

Enho nhandha eliku elyato balisibye kumandhi. Amaadhi gali ghano enhandha elaile. Aye elyato lya kikusikusi, elindhi lya kiyuhuyuhu. Kale elyato liri kumbali kwa nhandha.